Abantwana abancane esiba biza sithi ngokhekhe bamile phandle bayazidlalela bajabulile abanye bagqokile amauniform abanye njalo abagqokanga . Abanye baphakamise izandla emoyeni , kukhona lababalisi babo .

Umbalisi umile ,ugqoke okumhlophe. Abantwana abanengi abahlezi endaweni elotshani ,abanye bagqoke amayinifomu .Abanye njalo bagqoke impahla zabo ,abanye bagaxe izikhwama.

Emakilasini lapho okufundela khona abafundi. Kuyabe kulamatafula ababhalela kiwo. Kube lamabhentshi kumbe izitulo, abahlala kizo. Emdulwini, ababalisi, bayafaka amagwalibamduli. Ayabe ebhaliwe.

Umbalisi uphumile ekilasini abafundi abangezwayo babona kungcono ukusala bebhala ebhodini bathwele amatshoko. Bagqoke amayembe alithanga bonke phezulu. Umbalisi uzabuya ebatshaya.

Izikolo seziyakhwe zaba zinengi abantwana abanengi abasahambi imango emide, sebefunda ezikolo eziseduzane. Ukungatholakali kwezikolo ezinengi kwenze abanye abantwana bahlala bengafundi, ngakho abantwana bonke sebebuyelile esikolo.

Zinengi izikolo eseziyakhiwe esigabeni ezemfundo yaphansi ungangena phakathi kugcwele izindlu ezinengi lapho abafundi abafundela khona kukhona njalo lezihlahla phakathi lotshani pansi.

Abantwana besikolo abazidlalela emagcekeni abanye njalo sebehamba isikolo sesitshayisile. Kugcwele izindlu ezinengi esikolo lapha abafundi abafundela khona lezihlahla Kanye lotshani obuluhlaza phansi.

Esikolo lapho abantwana bethu abafunda khona kukhona ikhabothi enkulu, ikhabothi leyi ilemithi phakathi esetshenziswa ngabantwana besikolo. Iyabe isemagabheni amhlophe rlezivalo eziluhlaza okwesibhakabhaka.

Kulezi insuku ababalisi sebefundisa ngamagwalibamduli ayabe ebhaliwe, abanye abafundi bazwisisa ngcono ngokubona ngakho umbalisi uyabe efundisa ekhombela amabala awabhalileyo kuleligwalibamduli

Ekilasini kukhona amatafula abafundi ababhalela kiwo. Kukhona njalo lamabentshi lapho abafundi abahlala khona. Kulegwalibamduli elilombala olithanga elinamathiseliweyo emdulini. .

Esikolo kugcwele izindlu ezinengi lapho abafundi abafundela khona. Isikolo siyathatha abantwana abanengi ngoba bayakwana. Iminyango yesikolo ipendiwe. Kukhona njalo amafasiteli, lotshani obuluhlaza phakathi.

Abadala bayakhuthazwa ngasosonke isikhathi ukuthi behambise abantwana esikolo bengahlalisi abantwana. Kuhle ukuthi umntwana afunde ukuze ebelekusasa eliqhakazileyo.

Isikolo lesikolo sile uniform yaso abafundi abayigqokayo nxa ubona abantwana bethutsha uhle ubekwazi ukuthi abantwana laba bafunda esikolo lesi njalo kuyabe kulemithetho eyabe ibhaliwe emdulwini eyesikolo okumele abafundi beyilandele.

Enkilasini phansi esamendeni kulentambo yegetsi elombala omhlophe lapho ababalisi kumbe abafundi abatshaja khona omakhala okhukhwini babo. Kukhona njalo lamatafula lamabhentshi.

Ekilasini lapho okufundela khona abafundi kumele kutholakale kulamabhentshi abafundi abahlala kiwo, kuphinde kube lamatafula lapho abafundi ababhalela khona kanye lomduli wokubhala.

Esikolo semfundo yaphansi umbalisi uyabuya lamaphepha amhlophe. Uyabe edwebile imifanekiso yabantu, efike enamathisele emdulwini.,Nxa esefundisa abafundi esithile, uyabe efundisa ekhombela ephepheni elilemfanekiso.

Esikolo kulamakilasi amanengi. Abantwana banengi abafundayo esikolo njalo kukhona intanka enkulu elombala omhlophe eyabe ilamanzi. Abantwana bayahamba besiyegeza izadla ngemuva kokusebenzisa ezambuzi.

Esikolo endlini lapho okufundela khona abafundi esikubiza ngokuthi kusekilasini. Kukhona umduli lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi uyabe ulombala omnyama njalo isakhiwo phakathi siphendiwe. Kunamathiselwe igwalibamduli elilemifanekiso etshiyeneyo.

Ingwalo zabafundi ezokubala ezibekwe phezulu kwetafula ingwalo lezi zintathu zilomfanekiso wabantwana besikolo njalo zibhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo alithanga .

Esikolo semfundo yaphansi. Zinengi izikolo eseziyakhiwe esigabeni siyambonga uhulumende ngakho abazali bonke bayakhuthazwa ukuthi behambise abantwana ezikolo beyefunda ukuze abantwana bebelekusasa eliqhakazekileyo.

Abafundi kulezi insuku sebefundiswa lemisebenzi yezandla etshiyeneyo, akukhethelekile ngowesilisa kumbe ngowesifazana bonke bayafundela leyo misebenzi. Abesilisa labo bayafundela ukupheka, begqoke impahla ezimhlophe bavala lamakhanda.

Ujaha ofundela umsebenzi wezandla usesikolo ulamathulusi akhe owasebenzisayo, itafula elilombala oluhlaza ezandleni ugqokile amagilovisi uvule amehlo.

Abantwana besikolo kulezi insuku sebefundiswa kanye lemisebenzi yezandla etshiyeneyo. Lokhu kuzabanceda kusasa empilweni nxa sebeqedile isikolo umuntu akathwali nzima uyazisebenzela athole imali yakhe.

Abantwana besikolo abagqoke amahovolosi aluhlaza okwesibhakabhaka bafundela umsebenzi wezandla. Bafundela ukukanika izimota balawo amathuluzi abawasebenzisayo.

Abantwana besikolo ababili abagqoke amajazi amhlophe ezandleni bagqokile amagilovisi. Kukhona eminye imithi abantwana ukube esikolo mele bezivikele kiyo nxa beyibamba begqoke amagilovisi.

Abantu abezempilakahle abasesi bhedlela abamileyo, abanengi bagqoke impahla ezimhlophe, lemakhanda bagqoke okumhlophe, abanye njalo bagqokile izifonyo emakhaleni.

Siyababonga ababalisi bethu, ngokucabangela abafundi ababafundisayo ukubafundisa imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Akusibo bonke abantwana abaphiweyo ezifundweni, lokhu kuzabanceda kusasa empilweni.

Amathuluzi asetshenziswa ngabantwana besikolo nxa befundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Bengabe befundela ukukanika izimota. Siyababonga ababalisi ngokuphucukisa imfundo yabantwabethu.

Abantwana besikolo endlini lapho abafundela khona. Kugcwele amatafula kanye lamabhentshi abahlala kiwo. Phezulu kwamatafula kulemitshina eminengi abayisebenzisa nxa sebefundela ukuthunga.

Siyababonga ababalisi kulezi insuku ngokufundisa abafundi imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Abafundi basesikolo bagqoke amahovarosi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Abhaliwe ngemuva ngamabala amhlophe.

Isikolo lesikolo sileuniform yaso abayigqokayo. Nxa ubona abantwana uhle ubekwazi ukuthi umntwana lowu ufunda kulesi isikolo nge uniform oyabe eyigqokile kuqakathekile.

Abantwana besikolo abamileyo abagqoke ama yunifomu amayembe amhlophe ngemuva kwabo kukhona itanka enkulu elombala omnyama eyamanzi kukhona lama Luba acecisileyo esikolo.

Izikolo ezinengi zandise ukuba lamabhakane ayabe ebhaliwe ibizo leskolo, kwesinye iskhathi kuyabe kulenombolo zesikolo. Abafuna ukutshayela isikolo ucingo bayasebenzisa lezo nombolo ezisebhakaneni.

Abantwana besikolo bahlezi endaweni elotshani. Bonke bagqoke amayunifomu, Abanye bafake amajesi phezulu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka, abanye bagqoke amahembe amhlophe.

Izikolo ezinengi zandise ukuba lamabhakane amakhulu ayabe ebhaliwe ibizo lesikolo kuphinde kube lenombolo nxa ufuna ukuba tshayela ucingo uyathatha lezo nombolo .Utshani obuluhlaza lamakilasi amanengi .

Abantwana besikolo bayafunda bahlezi emabhentshini "kulamatafula" bagqoke ama "uniformu" bonke i "technology" isiphucukile ababalisi kulezinsuku nxa befundisa basebenzisa i "projector"

Umduli wesikolo ogombolozele isikolo kwezinye indawo ulensimbi nsimbi ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo emdulwini kubhaliwe ngamabala. Singangena phakathi, kulezindlu ezinengi lapho abafundi, abafundela khona

Kulezi insuku izikolo seziphucukile, ithekhinoloji isiphakeme. A bantwana besikolo nxa befunda, sebesebenzisa amakhomphutha kumbe amalephuthophu ukubhala, abanengi abasabhali emabhukwini.

Esikolo kulebhakane elibhaliweyo inombolo zocingo, abantu bayakwanisa ukutshayela isikolo ucingo besebenzisa inamba lezi. Njalo kubhaliwe lebizo lesikolo ukuze abadinga isikolo bengathwali nzima bahle babone ebhakaneni.

Kusasa esikolo kulomncintiswano abantwana bayalungisa lapho abadlalela khona imidlalo yabo, ibhora lezandla ukuze kusasa bengathwali nzima imidlalo ihle iqale. Esikolo kulotshani obuluhlaza lezihlahla.

Abantwana besikolo abamileyo ayisiso sikhathi sokufunda bayaziphumulela bamile phandle bagqoke ama uniform bonke ma yembe amhlophe phezulu amankazana agqoke ama socks amhlophe.

Esikolo lapho abafundi abafundela khona esikubiza kuthiwe kuseclassini kukhona amabhentshi abafundi abahlala kiwo kanye lamatafula lapha abantwana ababhalela khona umduli lapho umbalisi abhalela khona umsebenzi wabafundi lamafastela angenisa umoya

Ungazibona ususesikolo se secondary usutshovile ngoba uyabe ususukile ezingeni laphansi e primary uyabe usukhangelele ukuya ezingeni laphezulu e university ngakho abafundi kuleli ibanga bayaxwayiswa ukuthi bazimisele ezifundweni ukuze baphumelele beye ezingeni elaphezulu.

Izikolo ezinengi nxa ungena esangweni zandise ukuba lebhakane elimhlophe, eliyabe libhaliwe ibizo lesikolo. Ezinye njalo emdulwini kuyabe kubhaliwe imithetho yesikolo ukuze abantu bebale bengakangeni.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu. Isikolo lesikolo sile yunifomu yaso esiyikhethayo ukuze nxa abantwana bethutsha uhle ubone ukuthi abantwana laba ngabalesi isikolo ngamayunifomu abayabe bewagqokile.

Abantwana besikolo bahlezi kuletafula elamabhuku abantwana. Eceleni kulekhabothi egcwele amabhuku abafundi okubala. Abafundi abanengi bayabala amabhuku lawa ukuze bethole ulwazi olunengi.

Ababalisi kwesinye isikhathi, bayaxwayisa abafundi ukuthi bebale ingwalo ezinengi ezigcwele esikolo, ukuze abafundi bethole ulwazi olutshiyeneyo kulezongwalo.

Siyambonga uhulumende ngokusiyakhela izikolo ezinengi ukuze abantwana bethu bebuye bezofunda bengatshoni emakhaya . Isikolo siqalathekile empilweni zabantu ngoba uyaba lekusasa elihle njalo eliqhakazekileyo.

Isikhathi esinengi ungabona umphathisikolo esebiza abafundi kuyabe kukhona abafundi asebekwenza esikolo okungayisikho. Abantwana bahlezi phansi, umphathisikolo uyabakhuza abanye sebedakwa esikolo.

Isikolo lesikolo sile mithetho yaso . Ungangena phakathi esikolo kule bhakane elikhulu elimhlophe elibhaliweyo imithetho yesikolo laphinda labhalwa lebizo lesikolo .Phansi kulotshani obuluhlaza lezihlahla ezihlanyeliweyo ezincani lezinye njalo ezinkulu .

Kulezi insuku kukhona izimota esezithwala abantwana besikolo ziyabathwala ekuseni zibathwale laloba sebetshayisile izimota lezi eyinye ilombala olithanga eyinye ilombala omhlophe.

Abantwana besikolo bahlezi ekilasini. Bagqoke amajesi alombala oluhlaza, lamayembe amhlophe. Umbalisi wesifazana umile phambili. Uthwele ibhuku, uyachasisa, ugqoke isikipa esimhlophe.

Abantwana besikolo bagcwele esikolo, kubuye kanye labazali. Kukhona umncintiswano wokugida oyenziwayo esikolo. Bayagida abantu, abesilisa bagqoke izikipa ezimhlophe lamabhulugwe amnyama, kufakwe lamatende.

Esikolo semfundo yaphezulu e'University "nxa befunda ababalisi basebenzisa i" projector" kukhona amatafula lapho abafundi ababhalela khona lezitulo zokuhlala, umduli upendiwe ulamafasiteli.

Eskolo senfundo yaphezulu, umbalisi usebenzisa I projector ukufundisa abafundi bakhe .Kusezingeni laphezulu itekinoloji isiphucukile. Abafundi bahlezi ezithulweni ezilombala oluhlaza, phambikwabo kulamathafula.

Abazali bayajabula nxa bebona abantwana besenza kuhle ezifundweni zabo beze beyefika ezingeni laphezulu e university abanye sebesiya fundela ukuba ngodokotela abanye njalo befundela ukuba ngababalisi.

Izindlu zabafundi. Abasemfundweni yaphezulu, e-university. Lapho abahlala khona. Kukhona indawo ababeka khona izikhwama zabo. Kuyabe kuletafula, lezitulo, lapha abahlala khona. Lembheda lapho abalala khona. Kabavunyelwa ukuthi bapheke phakathi.

Esikolo semfundo yaphezulu kugcwele izihlahla lotshani obuncane obuluhlaza phansi kulebhakane elikhulu elimhlophe elibhaliweyo ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka libhalwe ibizo lesikolo lenombolo zocingo.

Izakhiwo zesikolo zemfundo yaphezulu ziyakhwe kuhle kakhulu. Phansi kukhona utshani obuluhlaza obuhle lamaluba ahlanyeliweyo. Kukhona njalo indawo elezihlahla ezinengi ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza.

Esikolo semfundo yaphezulu kulotshani obuluhlaza, kukhona ibhakane elikhulu elilombala omhlophe kweyinye indawo lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka elibhaliweyo ngamabala amhlophe.

Esikolo sefundo yaphezulu kulotshani oluluhlaza phakathi, le zihlahla ezincane ezihlanyeliweyo, lamaluba acecisileyo. kukhona njalo zihlahla zinkulo. Kulendawo elezigojana enhle ebhaliweyo ngamabala amnyama.

Esikolo semfundo yaphezulu abanye abafundi bahlala phakathi kukhona izindlu zabafundi emnyango kuyabe kunamathiselwe iphepha elibhaliweyo ngamabala amhlophe lasemdulini imduli yabo ipendiwe

abanye abafundi abahlala khatshana kwesikolo semfundo yaphezulu zikhona izindlu abahlala kuzo esikolo kuyabe kulemibheda lapho abalala khona ingubo kanye lemiqamelo lezitulo abahlala kizo

Abanye abafundi abasezingeni laphezulu e university kukhona izindlu lapho abahlala kizo esikolo njalo bayawatsha impahla zabo; kukhona ucingo lapho abachaya khona impahla zabo ngaphansi kuyabe kulotshani obuluhlaza lamaluba acecisileyo.

Esikolo semfundo yaphezulu ungangena phakathi kukhona indawo elotshani obuncane obuluhlaza obuthelelwayo phezulu kotshani kulebhakane elikhulu elimhlophe elibhaliweyo ibizo lesikolo.

Eskolo semfundo yaphezulu abantwana besikolo abanengi balezindlu lapho abahlala khona, kuyabe kulamatafula abafaka khona i amankomitsho kanye lezigubhu zokunatha amanzi kulezitulo zokuhlala njalo.

Esikolo semfundo yaphezulu abantwana abanengi bafunda behlala esikolo bahamba emakhaya izikolo sezivaliwe izakhiwo zakhona ziyakhwe kuhle kakhulu kukhona njalo utshani obuluhlaza phansi lezihlahla ezinkulu.

Itafula elikhulu eliphakathi kwendlu lapho abafundi bemfundo yaphezulu abafundela khona liyacazimula lilombala omnyama ,eceleni kulezitulo ezinengi ezilombala omnyama lensimbi ecazimulayo lapho abafundi abahlala khona.

Esikolo semfundo yaphezulu, lapho abafundi abafundela khona kukhona ikhabothi elombala omhlophe elamashelufu amanengi. Phezulu kwekhabothi kulombala omnyama. Kulezinto ezinenginengi ezisetshenziswa ngabafundi.

Esikolo semfundo yaphezulu esiyakhwe duzane komgwaqo .Esangweni nxa ungena kubhaliwe ngamabala amhlophe .Kulezihlahla ezinkulu .Ungangena phakathi kulezakhiwo ezinengi.

Isikolo semfundo yaphezulu i"University " siyakhwe kuhle kakhulu kukhona izihlahla ezinkulu phakathi esikolo, imiduli ipendiwe emdulwini kukhona iphepha elikhulu elinamathiseliweyo elibhaliweyo kukhona njalo letafula eceleni komduli.

Abanye abafundi abafunda emfundweni yaphezulu eYunivesithi. Kukhona izindlu abahlala kizo ezikolo kuyabe kulembheda amatafula izitulo lapho abahlala khona. Imduli yabo phakathi iyabe ipendiwe.

Abafundi sebeqedile ukufunda. Sebephuma sebesiya endaweni ezitshiyeneyo. Kade behlezi ezitulweni ezilombala obomvu. Kuhlanzekile phakathi endlini yabo lapho abafundela khona.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona lapho indawo izimota ezifika zime khona. Imota elombala omnyama eleviri ngemuva elimnyama emileyo phambi kwesakhiwo

Esikolo semfundo yaphezulu kulabantu abamileyo abesilisa. Kukhona ikhabothi abaqeda ukuyibaza bayayikhangela ukuthi ibaziwe kuhle. Baphakathi komduli opendiweyo lamafasitela.

Kuyathokozisa shuwa ukubona abantwana bethu besenza kuhle ezifundweni zabo beze beyefika ezingeni laphezulu eyunivesithi. Abantwana abanengi abafiki kuleli izinga, kufika abantwana abayabe beyenze kuhle ezifundweni zabo.

Eyunivesithi kukhona indlu lapho okufundela khona abafundi. Phakathi kuyabe kulekhabothi elombala omhlophe, elezibambo ezicazimulayo ezensimbi. Kukhona njalo amafasiteli amahle angenisa umoya, kanye lemitshina esetshenziswa ngabafundi.

Abantwana abayabe besebenze nzima, ezingeni laphansi. Beze beyefika ezingeni eliphezulu, e-university. Sebesiyafundela ukuba ngodokotela, kumbe omongikazi. Izakhiwo ze university, zayakhwe ngobunono obukhulu.